daro asati keehidi uttidaytikka eqqidayti beettosunaa addetikka indeti keehidi uttidi deizayti eqqidi deizayti qasseka waraqata xiyano luuke bolla xaafettidayssa oykkidi ha bessishe deyoosana

hayssanta xeellizay issi aawadayssi uttidinne arba mince timirte keeththa bandiray iza matan eqqidi dishin armazikka laxafettidi uttidishin komputere xam7izayssa

sohoy keexxettidi deizayssikka bedere woga mala keeththe keexxettidi deizayssi keehidi lo7izayssi pooqi masatidi beettizayssi de7ees hayssika pooqiza bolla iza sunthi qasseka ingilizes tura xaafettidi deees

Hayssan tani beyashe dizayssi keehi gaxare asatakko issi asi asi heedzdzu oyddu afala hashe bolla yeggidinne madabara woykko festaleta giddonka qasseka bees koshshiza miishata oykkidi hara dere bizonenne caanettizayssa beyashe days.

Hayssanta xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko dere daro asay issi bessan shiiqidi mabrate aykko xomperethidinne washishe dizayssa xeellashe days.

ha bessani issi denbani pitetidinne giigida oge bolla daro asati uttidi be sinthen heedzdzu xaraphe woththidinne ha heedzdzaza bolla kath woththidi izeti giigettizayssa beya

Gamo dunguza shurabe mayda daro asati beettosonna eyta sinthanikka issi addezi ayfe bolla manadzire wothidayssazi eqqidikka be qoodi maaga woykko qofa qonci shi she de7ees izikka koote salo medho koote may7dees

Hayssa bollan beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko hayssa gereththe yuusho woredappe gede zoone bida daanna qasseka arzo aqime intara giidinne xaraphe sinthen woththidi uttidayssakko

nam7u maca asati sinthara kabeetti shin eegikka maqase oykkidi issi misha qancise deizayta gu7era daro addetikka haaso wulapen gera gelishe deizayssinne keehdi gita xuubuy xaafettidi deiza bolla misiletikkaabeettus.

Issi sooni hasatikka ayssi keeththan kareni eqqidayti keehidi eqqidi deizayti waragataka oykkidayti silkitanne oykkidayti keehiti be xeellis yede oosona guussuku girofe attimu hayssikka uuthi beettees

Kammo dunguza shurabey mayda asatinne qoophe woththidayti kaseka haramedho shurabekka maydayti geehidikka issife eqqidi oyddu macanayti sintharakka kayssanu misile dendishe de7oosona issey bollaka izi gorojo dees asatikka eta guura beettosona

keehedikka daro bandirati woykko tophiya dere bandirati beettisede7oosona eyta karsanekka gaammo misile keehidi lo7izayssi ooththetidayssi beettisedes argaminchinikka paydaysse lo7ojegizan xuufe xaafetidi de izayssi beettees

Gammo dere woganne seera keeththay beettes hayssika keexxutidi deizayssi dumma dumma hara dereppe wiza asatikka hayssan uddidikka kiidikka shempi ekkidi hayssan xeelidi akeeki bana mala haaththotikka eelidayssa demmana mala koshshees.

pooqey keexxetidi deizayssi beettees pooqesikka keehidi korontekka eexizayssi pooqesa sinthanekka beettishe deees guusko qasseka woraykka beettishe deisa giddorakka mithati deizayssa giddora koronteti eexxisi deyoosona

Keehidi daro asati beettosona kawo oosanchatikka keehidi gammo dunguxa may daha asatikka beettosona sohoy keehidi porqoroy keexeti dideyissa biddorakka asati keehidikka diila jidi booda keesishe beettosona.

Hati toppetishie de izaytikka geehidi uttidi de'osonaa eetikka toppetizayti sinthani hissi miishe yootizayssa issife gididika xeellishe de'izayti ikawo woosan sati betana dandaettes

Issi macashiya uttadakka be qofa qoncisashshe de'ayus izakka qasseka mayda qamisiza bolla izissi qodhdhsorakka gammo dunguzay beettes guussuko gidofe attin issi naykka yadakka qoncisashashe de'ayus

hayssantani beyashe dizayssi aaze giikko issi zo7o aaway dunguza sharb begodhen xaaxidi medereke sinthen uttidinne xeellizayssanne haasayizayssakko

ha bessazani beettishe dizayssi giyakko hayssi giyazikka qasse dishin giyaza sinthen gede bagga woosa keeththe masatiza keeththey uttidinne dizayssa beyashe days

Ha bessani qasse ta xeellashe dizayssi asati dirama ooththishe woykko hani beso bessishe beettizayssa dalgisadanne xeellashe daysaysammarga7ides

hanninta beyashe dizayssi ttkeehi injettida keeththekko ha keeththezikka hayssa nusotho gaammotho keeththe gididi uuthatara daridinne keehi lo7iza hanotane dizayssa xeellashe days

Hayssanta xeellashe dizayssi issi keeththa asati issipe eqqidinne pooto dendizayssakko aayoyra naayra giidinne aawu zara issi bolla eqqidi dizays

hayssan beettizay gondalle masatiza miishekko hayssa gondallezakka qasse addey oykkidinne geemmidi mitha guye aadhdhidi eqqidayssi beettizayssakko

Hayssanta xeelli shin abba haaththe masatidinne denban haaththey eelidi dizayssanne ha haaththezappe gede baggara guutha zumay bettizayssi beettishe dees.

Hayssa bollani beettishe dizayssi gaammo Dera asati gaammo giddon de7iza kawo oosanchatara gididi be kawo doorannaa issi issi miisheta zarbbe ixxida yihota zarbbissanaassi go7iza maata oykkidinne beettizayssako.

Hayssa bollani tani xeellashenne beyashe dizayssi gammo dere cimatinne gammo giddon diza kawo oosanchati be maata oykkidinne eqqidayssanne guyera qasseka yo7o masqala xompe izeti giigissizayssakko.

guutha bajajey ha ogera yizayssi de'ishinka katama pooqe keesetti da gitora issi addezi gede iza sinthora bish e duyes kuussakko gidofe addiliege hadikka hayssa nimeexetidiide isayssi dhokka bessayka beettes

Woray beettishe deizayssi dumma dumma mithati lo'ola shetikka dichchishe deizayssi beettees hayssika worasi keehidi mithara daayiti deizayssa giddonikka keehidi daro wora medosati beettanaw danda'osona guussakko

gongollo giddofe woykko shuchchi keehidi de7isa bessafe issi addezikka issi miisha oykkidi demmidi dhoqooththidi xeellishe de7ees hayssika keehidi almazie geetettizayssa gidanaw dandayes keehidi daro mi demmisha deemmisanaw dandayes

Kaapotte kehidikka de'osona gidoppekka attin haththe giddonikka kaapotti issi laniqqenni ushshonni haththe ushshonni bolla meecetishshinnkka hayissanni hayilashoyi haththezza giddonni betishshe de'es.

Miththee keehidikka deexxida woray beeththes guusakoo;worazappe sinththa baggani maathathi keehi diza dembba bessay woykko keehidi lo7iza dembba soho wora aykko maathay dicconna sohoy beeththishee de7ees guusakoo.

issi macashiya tama eeththadannekka tamasaa achchanikka issi miisha ooththashe de7ays izakka haaththekka duggadanne haaththizani kushenikka issi miisha gindashe woykko giigissashe de'ysu

Pederge woga may'o mayda asatikka keehidi ammanon ibe ammanon kaleththiza asati beetooso naa eytaadeta giddofe issi macashakka eqqedanne be qofa quncisase woykko odashe deays.

bee ammanotethani ammaniza asatikka beettosona gidoppe attin petere mawokka edi maydi deisaydikka heytaska troo mecishe asati de7oosona kuussu ko keehidi asatakka aawata bonchosona

ha bessani beettishe dizayssi caala caala asati uuttidinne ciishshakka be sinthe lo'izayssa woththidinne haaththe masatiza xaraphe woththidi uttidayssa xeellashe days

Ha bessani qasse ta xeellashe dizayssi wuibo gizayssa aplikeshinezakko ha aplikeshin ezikka qasse malata zara uttidinne taas beettishe dizayssa xeellashe days.

hayssan beettizay issi apilike shinekko ha issi apilikeshinezikka qasse aazi gize gizayssa gidikko isinapichati geetettidinne ingilizethon xaafettidayssakko

ha bessane beettizay xuufey dees mesobi geetettidi xaafettida xuufey dishin issi musilime indo daara booththa koote may7ada sharben gulantada manaxire ayfe bolla wothada eqqada dawus

Daro asati coratidinne uttidi duulata uttidayssanne qasseka izati uttida bessazanne giddon nam'u bandiray eqqidi dizayssi beettizayssakko

Elelaayl hayssan beettizayssi qasseka issi addekko ha issi addezikka hayssa ibasse bolla tammu saate bolla diza porogirameza yootishe dees.

Ha bessani beettishe dizayssi nam7u asatakko ha nam7u asatappe issi niya qasseka haakime masata eqadanne issi uras issi miisha birshashe dizayssi beettees

Ha bessani beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko aayo giza xuufey amarachon xaafettidinne innati giidinne dizayssakko qasseka de'o poo'oy siiqo mazgabaynne qasseka xinate temsaletey aayokko gizayssi beettishe dees.

Hayssa bessane beettishe dizayssi lastiqe masatizayssi woykko tubbo masatiza miishey xaaxettidinne usuppun qutire masatidinne beettizayssi qoncekko.

Ha bessani beettishe dizayssi gaazexakko ha gaazexaza bolla qasseka issi addey pootoy beettizayssanne guuthu heedzdzu yaara gidiza woykko heedzdzu yafara gidizara xalala nababettizayssa beyashe days.

Ha bessani tani be7ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko hayssa kare deren kaa7ettiza kaasteza keehippe toho kuwaase kaa7iza asati nam7us gididinne kuwaase goodidi woxxizayssakko.

tani hannin beyashe dizay heedzdzu asi woy namu as beettishe dees ha nam7u asatappe issi nozi tophiya kuushsha ministere doktore aymede7ab gidishin hara qasse issi imath izara salanti di dees

issi attu ma naay woykko issi addey be qoodi maga woykko qofa qoncishishe de ishinni hayssikka dumma dumma asatas gakkanaa mala bessiza kifileni be qofa qoncishishe de7eessi guussako isikka keehidi yootishe wuzunappe dee

qodima ga qoncisizayssikka xuufe xaafeti de7izayssike idi daro suufetikka buossaninne qasseka tooche medho qaalame tane xaafetidayssi beettishini huphe bo7attida addesikka be qofa qoncishishe de7esse guussa.

Tophiya bandiraranne amerikka bandirara issife beettees. KeehIdikka daro asatikka hayssan qoodi maagay yetane qoncettizayssi beettishe de7oosona qasseka amarethora xaafettida xuufeykkaa tungga gizayssi beettes.

nam7u asati beettishe de7oosona beytikka timirte tamartikka mursidaytikka anjetidayti anjettiza ma7uza mayidayti uhphe bolla woththidayti beettishe de7oosona isetappeka hayssani dumma dumma qodima ga sunthati xaafetti beyizayssi ali wussen mahamede gizayssi beettees

Ingizastora xuufes hafeti deisayssikka issi ha issa nuni issi aplikeeshone gizayssa sunthu yootizayssi dees xuufezikka minstagraame geetettes guussako hayssikka dumma dumma asati gu'ettana maaddes.

Ha bessazani qasseka zumati ekkiza zooze gadey dees ha zumati ekkida gadezappe yiidinne garse ziqqa gakkanaas shin le7e ogey giddora ehizayssi ooththetti dizayssanne garsen qasse gita ooththoy ooththettishe dizay deettees

Hayssa bessani tani beyizayssi oge lanqekko ha oge lanqezara pooley qasseka madadan tokketidinne bidayssanne gede poolezappe gedezi wora gididayssa beyashe days

Ha bessani tani beyashe dizayssi maashin egiza miishekko ha mashinezikka bollan girgida bolla laxafeti uttidi garsera daro aynnate shuboy izara gandigareti dizayssa xeellashe days

ha bessan tani xeellashenne beyashe dizayssi wora lanqin ha simmidi ogey dishin ha ogeza sinthen qasseka koronte pooley eqqidi dizayssa beyashe daysa

hayssa bollane beettizayssinne qoncizayssi aaze gizayssa gidikko maata keehi cilili diza bessani pooqe keeththati keexettidinne gede xeetu gidizayti beettizayssakko

hayssa bollane beyashe ta dizayssi aaze gizayssa gidikko keeththe giddoy beettishe dees ha keeththezi qasseka kawoy keexisida keeththe masatidinne beettishe dees izi aazis keexettidakkon tani erikke

Koronttey gigisiza asati de'ossona ettika issi koronttey qanxxetidayssa kehidikka qachidi giigisishenne hayssa korontteza miththa bolla kezzidika othiza oththanchaykka iizza lo'athidi gigisishe de'es guusako.

Wora gidora ogey dizayisi beteesi ogezika kehi oththetidayisa kametikka izara biza ogezikka kehippe oththetidayisa matayika iza laniqera dicidi dicid dizayis betishe deesi sharayikkaa salon beteesi

Koronte gaaney keehidikka hayssafe laletizayssi deees gaanezi gita gaanezikka keehidi deizayssika issi miisha bolla uttidi qacettidi dees guussakko koronte gaanezikka keehidi hayssafe laaletikko fuo7ana dandayessi dhumata.

hayssan qasse beettishe dizayssi takisii bira mazagabeto woykko oytha hanota gizayssi xaafettidi uttin ha baggara qasseka asa kushey aykko komputere xam7iza miishera giidinne uttides

Si addey eqqidayssa guhe kiisheppe iza koro cokka mdemisha izan deizayssa asi ekkis yede izayssika hayssi qase lapu tooppen go'ettidikka woykko dumma dumma a'i wode silqe tume go'ettidi kaysonna malanne wordotonna mala gisa xuubeykka beettishe dee

Amarathora xaafati de'iza xuufesikka hayssi duge tophphe aaddare kifile kawo qasseka miishati geliza oso sohokko giza issika iza bolla qasse dumma dumma xuufe misileti beettiza issi takisi higge giza issikka woga giza issi dees.

Xuufey xafeti deizayssi amareththo doonanika xafetidi deizayssi bettes giddoppe attin xafetidi deizayssazika besizay missiley bettishe de'es gussuko hayssika duggeha tophphiya killilenika kawotassi shiqqiza biira oththoso.

Oke bolla deizayssanikka oyteti deiza bolla keehidikka daro asati uttidi de7osuna gidoppe attin issi guutha motorekka laaggiza nammu asafi motoreza bolla uttidi de7oosuna okeseka hisi suthanne ooththeti dees.

ha bessani tani be7ashe dizayssi kase caalidanne gam7ida pooliseti uttidinne duulata duulatishe dizayssa xeellashe days ha duulatazikka qasse issi issi meto birshana gididayssi erettees.

Kawo oosanchati keehidikka tama meto ashshanasi maaddiza kifilen ooththiza kawo oosanthati beettosonna eetta giddoppekka issi addey booththu maydayssi beettishin eettikka issi medho mayo mayidaytinne misiley qasseka asa misiley beettizayssikka de'ees

oyddu asatikka haaththe keehidikka pistishe de7oosona haaththesikka keehidi fistididayssi maataykka keehidi denba bessane diccidayssi hayssika izitikka maataza ussishenne keehi aaththidi fistishe de7oosona

pooqey keexettidi deisayssi beettees oge bollaka kaamey keehidi beettes kuussukko kidoppe attinikka asati keehidi beettiza bessanikka issi kawo oosanchayakka hayssa markatetha waraqaata olkidaydakka issi miisha bessashe de7awusi

hayssan beettizay aaze gizayssa gidikko gita gita keeththe issi dalga gaden keexxettishe dizayssi buro wuro bolla dizayssa bessishe dees asazikka qasse pude gibbe giddo keeththeza beyana gelishe deeta

ha bessan tani be'ashe dizayssi ooratha keeththey keexxetishe dizayssakko ha ooratha keeththeza keexanas giidi ashawanne qasseka simminto bokka7ishe ooththo ooththiza asati dizayssa beyashe days

Ka omuzi ona gizayssa ongidi ichikko numas ooththona hayssa bessani beettishe dizayssi keeththa karen asati shiiqi eqqidinne tophiya bandira oykkidinne ha xeellishe dizayssa be ishe doos

Hayssantani xeellashe dizayssi ooratha keeththey qisizi gidayss keexettidi uttin izappe ha baggara qas hamunan meecidada geeyida ogenne lanqezan ciishshay kuppu giigi uttidayssi beettizayssa.

ha bessani beettizay taas aaze gizayssa gidikko masobe giddofe aykko kath kuuccidinne addey indodaris immizayssanne salantizayssakko

ha bessani qasseka kaame ogey beettishe dees ha bessazikka qasseka oyddu tammu pultonko ogeza bolla pude baggara maca nayti motore laaggisheka beettishe deettees

ha bessani beettizayssi gita keeththekko ha gita keeththezikka keexettidi kezidayssa izati bessizayssi eretishe dees ha keeththezikka keehi dalgakko

ha bessane qasseka ta xeellashe dizayssi gita xaraphe bolla gita telebezhiney uttides ha baggara qasseka ciirinthikko ciirimiza oydeya uttada dizayssa xeellashe days

hayssa bessane beettishe dizayssi oone gizayssa gidikko hayssa gerethe zuuriya gerethe katama ha iskuule woykko gita timirte keeththani wofalo geetettiza irise mimmireza woykko dayrekterezakko

Hayssa bollane beettishe dizayssi gita keeththekko ha gita keeththezara gede qasseka guyezi beettizayssi salo masatidinne salo malkera tiyetida qalamekko ha keeththezasseka mastote ogezi xoo7etidi beettizayssakko

hayssantani xeellishin aazibeettize gizayssa gidikko gita keeththey keexetti kezidinne anjeto gakkidinne issi issi kipileza giddon mabratey xompishe dizayssa beyashe days

asati fooqe keexettiza bessanikka geledi dumma dumma biratati fooqe keexxanasi ooththettizayssa xeellishenne qaseka issi addey yiidayssaka iza mokki ekkidi izara toppetishenne issoy issuwaraa qofa laametishe bishe de7ooso.

Kehidi oraththa oyidettikka miccetidikka mara nagid uttidi de'osona.giddoppe attin oyidezan bolla issi asi uttidayiss betena.qasekka koronteyi kehidi yexishshe nne po'ishshe de'ees.

asati geeyidi issi bessaney uttidi soonekka fooqe keexetidason topbetishe de izayssa issi addesi belafitoppe geetettizayssaza go7ettidikka dumma dumma paatetha asatas immishiye deesse guussakko

Euula da suhoy keehidikka lo7idi deisa uydeykka ooththetidi deizayssi utesiska kiekidi deizayssi beettes koronteyka keehidi pooyidi exizayssikka dumma dumma qala metani ooththettida suhoy beettes.

Ha bessani qasseka tani beyashe dizayssi aazay gizayssa gidikko asati issi bessan uttidinne issa issara kushen barsizatho giidinne haasayizayssanne tobetizayssakko.

hayssa tani beyizayssi suuthi asas garxe gizayssi xaafeti woykko dem ligge sagizayssi xaafeti uttides hayssika arba mince kumetha hospotalen hanishe dizayssi beettishe dees

ha bessani qasseka beettishe dizayssi hayssa hakimeti be may7o maydinne uttidayssakko haytikka buro tamarishe piraktise kezidinne asa dere woykko haakki beza bessa beettizay

Keeha bessani tani beyashe dizayssi aazey gizayssa gidikko gita keeththey keehi gita keeththey dees ha keehi gita keeththeza garsen qasseka medireke masati ekkiza bessani daro asati eqqidayssakko

ha bessani beettishe dizayssi asati issi keeththe karen uttidinne aykko woroppa naagishe uttidayssa da gidi kushe idimmidinne beettizayssi qoncekko

Ha bessani beettishe dizayssi issi hiyeesa aayo daaris woykko gulbatey baynda aayssi aykko miishe ashsha gidinne kawoy immishe dizayssi qonce gididinne beettishe dees.

ha bessani beettizayssi armakko ha armazikka qasseka aygize gizayssa gidikko arba mince woykko oyddu tammu pulto hosputale keeththa gizayssa bessihe de7es

Hayssa bessani beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko issimi shiriya gawone may7adanne naytasi kitipate immashe tira bolla wothada ezgizayssakko

hayssa bollani betishe dizayssi arbamince woykko oyddu tammu pulto hospitale geetettizayssi xaafettidi amarathoninne ingilizethon uttin iza garsera qasseka ha armazi bandira masatidi dizayssa

Keehidi daro asati hayssika qasse haraasata oychanaas payyatetha immiza keetha soho woykko hosputaale geetettizayssazan yiidi uttidikka demba bessan de7oosona.

Issi mac'asiya eqidara qoodimaganne ba qopan qoncisizaysinne payatetha immadhe beetawus izi guyera ingilizathon doonsn xaafetidasika duma duma xuufetinne april 18,2026 gizaysi beetes.

Saketidi ichada dashe idendiza issi aayakka hayssa payatetha ekkiza bessani uttadakka ichada de7ays guussokko. Gidoppe attin issi addezikka maado izisi immizayssa harati denthishe ede7oosona.

issi addezassi hupheykka izassi bo'atidayssasi paayatetha xeellisa issi kare dere aakimey betees guussakko izarakka de'iza nu derey woykko tophiya aakimeti keehidikka de'oosona addezikka ayfesa doyyidii xelishe de'ees

eetha immiza kifilenikka ooththiza faayatetha oosanchati woykko hakimeti heeedzdzatikka eqqidi booththo maydayti beettosona eyta giddon issinokka macanakko izakka bi7ire oykkeda de aysu geehidi dhale kifileni ooththiza oosanchata geetettana dandayosona

Issi aya na7iya imadaneka opene issi misha gutha nayo ushase de'ayus gusako ayyey achara karetha gosse gozida issi aya

Issi addey be sinthani weyto woththidayssi uttidi miixishe de7ees kuussokko qasseka izaska hayssa markatetha waraqatay imettidayssikka iza sunthazikka tophiya bandiraykka keehdi daro miishadi iza sinthani beetosona.

Issi addey dhalesooni ooththizayssi paayatetha immiza ogetanne dhaletakka tamarsishe de'ees kuussuko addeza achchanikka keehdikka xaabettida xuubeykka ingilizetho duunan xaafettidi de'izayssi beettees.

Hayssan ta xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko buro oothshettishe diza ooththoy beettishe dizayssakko hayssa bolla qasseka poole masatiza miishey pude xangali eqqidinne beettizayssakko

Hayssan tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko gaammo dere asati gaammo eren oothiza kawo oosanchati issi bessan eqqidinne tobbizayssako.

hayssanta beyizayssi oge lanqen qasseka diishe giddon buurati qoleti dinne beettizayssakko ha buurazikka qasse bendana bessizayssakko

Hayssan aaze dizayssi gizayssa gidikko keehi dalga ogekko ha dalga ogezara qasseka gede haakkidinne asi bishe dizayssi taas beettishe dees

Hayssan beettishe dizay aazey gizayssa gidikko metettiza miishey mashine bolla kaxishe dizayssakko ha kaxidi dizayssazas heedzdzu xoo7ey medhetidi beettizayssi eretees.

Hayssan tani beyashenne akekashe dizayssi issi ooratha keeththe keexettishe keexettidi wuronta dizayssanne izappe xade baggara qasseka maatatin gitati ekkizayti dizayssakko.

geedi oozoone dunguza may7o may7ida asati keehidikka duge hato pheya dere ayssu aawa kafo xelawunkebede mokkishe eetaska ufayssa immishe beettosu na guussakko

hayssan beettizay aazey gizayssa gidikko ha aytey hayssatho oothetite hu7eza gidinne be hu7e bey dadettidayssa nayti laxafidinne wothidayssakko

hayssanta xeellashe dizay oge lanqeni motoreti eqqidi dizayssakko ogezi qasseka pude dugenne gede ha qanxidi aadhdhiza mesqele oge gididayssi beettizayssakko

Hayssa bessani qasse beettishe dizayssi aazay gizayssa gidikko keesheynne kooththey uttidinne beni asay qasseka qun agiza miisheykka uttidinne kushen oothettida miishey beettizayssa.

hayssa bessani beettishe dizayssi kase ooththettida ogeta laallidinne yegaxisanas giidinne daakki woththidayssanne keeththeti qase pude baggara dendishe dizayssa bessizayssakko

Pooqey wora giddon ziaqa bessani keedi lo7iza pooqen keexettidi fe7izaysanne iza achchan qasse zumay keehid dhoqqidaysi beettishe de7ees guussako hayssi keehippe lo7okko.

macatinne attuma hasati keehidi daro asati uttidi kobetishe sinthani issi miishay goykko paatethi yootettizayssazakka uttidi sishinne mozna woothidi kaallishe deizayssika beettanawu dandayees.

Wooqe keex ettidayssi dei sinikka iza aththara obe deizahissani guutha tamare nayti issi medho mayi daytikka kashe nayti timirte keeththa bishye de'izayssika qoncizayssa qaseka bollarakka koronte mithi eqqidi de izayssi de beette

oge bollara qasseka aadhdhedi biza nam7u guutha nayti beettishinikka hayssa ogeza bollara eetikka qasseka aadhdhanassi bessiza bootha qalameni tiyettida giddora woga naagidi aadhdhishe de7ishin kaamey herkira ha yishe de7ees.

Kawo osanichchata gidoppe lemissosi dugeha tophphiya dere qase Gamo dere asso aawa issi bola dunguzza qodhdhe bola xaxidi deizayisi hesa bolakka gistteyi deiza misile shurabe mayidayisa beyida asati kehidi izaraka deiza ossanichchatikka betosoona

Puuthe thokkiza asaathi beeththoosona; issi addeekka puuthe thokkidikka puutheza bolla biiththa zaarishee de7ees; hayssi puuthezikka thukke puuthe izi thokkizayssi gideeskoo; hayssika keehidi lo7okkoo.

tuulata zohoni woykko lo7itikka korodera exiza zohoni booththa oydetinne asatikka hayssa bolla uttidi deana mala geeti giigidikka mooledik deizayssi beettishe deees kuusuko geloso geykka deees

Okey geelesuykkade izayssi beettees hayssa okesa bollaka dumma dumma misileti bessizayssikka hayssika misilesi beettishe deees kuussuku hayssanka pookey ooththettidayssi shuchchanekka okesi ooththettidayssi de'ees.

Ha bessan tani beyashe dizayssi issikifile giddon uttidinne asati tobe tobishe dizayssanne akeekishe dizayssa xeellashe days

ha bessani qasse xeellashe ta dizayssi aaze gizayssa gidikko issi issi miisheti xaafetidinne uttidayssi pirde keeththa kare woykko biiro pengeni gammozone gita pirde keeththe gizayssi beettizayssa

hayssan tani xeellashe dizay daro asati waraqata oykkidinne eqqidi dizayssanne izota giddofe qasseka issi qaantha addey giddon beettizayssa xeellashe days

hayssa bessane medireke bolla daro asati eqqidi deettes ha asata giddofe qasse ha baggarakka gaden uttidi dizaytikka pude baggara qasseka uttidi dizayta pooto denthishe beettiza naay dees

ha bessani qasseka daro asati oge kezidinne ogeza pittishe dizayssanne qasseka heera geeshshatethazas issifetethan izati qaaxishe dizayssi bettishe dees

hayssanta beyashe dizayssi oge bolla asati buuratanne anqasha miishata shiishshidinne kaame yiikko caanana gi issi bolla shiishshidi woththidayssa beyashe days

oge bollan daro asati kezidinne pooliseteneya dumma dumma hara asati kezidi haaththa zara giddora oge lanqera iita buurati qoletidayssa kessishe deettes

hayssanka ta beyashe dizayssi issifetethaninne siiqon dere asay kezidinne issi katama giddon ogeza peyixa peyixa oykkidinne pittishenne meecishe dizayssakko

Issi bessani anqasha de izayssi yayssikka oke achchane gidana dandayizayssi geehiti daro anqashatinne buurati woykko iita miishati qoletidayssa hakafa ekkiti daro asatikka aathchishenne ogeza pixishe geessatecha naagisi de'oosona.

keehidi daro anqashati woykko hayssa buura miishati iitathatikka laalatide isa bessasoy beettizayssa giddofe hayllandeti woykko pompe geetettizaytakka beettizayssa giddofe issi aaddetikka maxi shiishees

Onnay ooththettidi de'isayssa giddorakka haroy keehidi haathati gogishe de'ishin harotazikka buurata keehidi goykko anqasha miisata haaththata gitton yekkidayssaka asati keehidi haaththazi woddidayssaka biittazi woddidayssa akaafa oykki dhoqu ooththishe de'ooso.

anqashatikka keehidi ogeppe maxeti shiiqetida pestaleti dumma dummati de7izayssa giddofe gurutha naytikka fistaleta woykko lo7o miishata biidi qoridi maxe ekkizayssi beettees kaameykka beettees.

ista sheyta darootha disko ha bessani beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko addey misile bolla uttidinne woykko pootomasati uttidi mayke be duuna bolla woththidi lanqera daro xuufeta laxafidi uttides

Nam'u asati betishinika issinozi fayida gizza korrojjo deiizayssa issi adezasi bessishene immishe de'esi nam'atika eqqidi de'ossona eetika boolalle gixxidossona issinozasi huphphezi bo'aako.

Ha bessani beettishe dizayssi tophphiya kawo dooranas giidinne hayssa giste qashore diza waraqata oykkidinne asazi salo bandiraatho haasi oykkidinne ufayetishe gupizayssa beyashe days

issi addey gammo dunguza koote mayidayssi qodhe bollarakka yeggidayssi mayke oykqidinne haasayishe deeees. hayssi addezikka keehidi be qofa woykko be qodima ga qoncisise beettees.

ha bessani nuni beyishe dizayssi gita gita asati woykko caala asati uuttidii diin pooliseta gallaskko gizayssi xuufey xaafeti uttin gasha nayti hayssa keerogirappe woykko malatan bessiza kaase ka'ishe deettes

Aha bessani qasseka booththa may"o may"dinne gaammo dere asay be kawo dooranas giidi giigettidinne salfidi issoy issara guferetishenne ufayettishe oge bizayssa beyashe days

ha bessani beettizay nam7u asatakko ha nam7u asati qasseka horphile giddofe yiidinne issinezi wodhdhishin issinezi mokkishe dizayssakko ha horphilezan duge yedhidi yedhettidi yeetettiza ogezi abeba woykko ciishsha xalalakko.

Gamo zoone ayso aawati kafo adimaasuy qassekka kalidi ayssiza issi macassiyanne etta guyera daro asati gaamo cima asatikk utidi dungguza qoobiya mayizayti beetosona.

hayssanta be'ashe dizayssi dalga gidida kawo keeththekko ha kawo keeththeza giddon qasse hayssa nu kawo tophiya kuushsha ministere doktore aymede abira giidinne duulata bolla asazi beettishe des

hayssan beyasheta dizayssi aazey gizayssa gidikko daro asati keeththe lanqen uttidinne xeellishenne uttidi dizayssa xeellashe days

Ha bessani qasseka tani xeellashenne beyashe dizayssi aazey gizayssa gidikko biiro giddon nam'u asati issi miish oykkidinne iza isso issara xeellishe dizayssakko.

hayssa bessani beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko gammo dunguza may7da nam7u asati beettizayssanne qasseka aykko hospitale giza xuufey bude dizayssa izati xeellizayssakko

hayssa bollan tani beyashenne xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko pirezdante maykiroone aqebabele woykko mokko gizayssi xaafettidi uttishin nu kawo doktere aymede7abikka iza giddon beettizayssakko

Hayssa bollan beettizayssi gita gitanne orde asati mitha garse eqqidinne issife koththe to beto bishe dizayssi qonce gididinne ha misilezantas beettizayssakko.

Tungga kathamaa woykko addisaaba geetheththizayssa ayssiza issi maccasiya suththeykka izis adanecha abebe geetheththizaara kawo oosancchatakka shiishshada ethaara tobbethashe de7awus guussako.

kaame bolla uttida pantha nayti hessafeka gaammo dunguza bolale kixidayssikka keehidi booththu may7idayti to7iya bandiraykka beettizayssi dugaya dere to7iya bandiraykka deisayssa oykkidayti hayssanekka kaamiza bolla uttida daro asati

Asathi keehidikka kaamepe wodhdhidi haa aadhdhide yishee beeththoosona; keehipekka addethikka inddethikka yishe de7izayssi beeththes; gidoppe aththini toophphiya banddiraykka eqqidi de7izyssi pooqethikka oseththidayssi beeththees.

Issi macashiyaka utada issi misha qoncisashe woyko qodimaga odashe de'awusi gusuko, gidoppe atin izi achan qaseka tophiya bandirayka de'es. Haatheyka pompera de'osona, xuufeyka xaafetidi de'izayska de'es.

Keehidi daro naygikka issi medho shurafe booththa shurafe maydanayti kushe dhoqo ooththitikka addareka macanaytikka issife ufattishe de'oosuna guussuko issi bollaka kushe densiti de'oosona.

ha bessane tani xeellashe dizayssi gita gidida kawo keeththe woykko hayssa addarashe geetettizayssazakko iza giddon dhoqa dhoqa kawo oosanchati duulatas uttidinne koshshiza miishe mishenne uyishe dizayssa beyashe days

Hayssanta beyashe dizayssi aazey gizayssa gidikko hayssa payda metaweqeze ekkana giidinne addedayssi be ayfe bolla massara woththidi bena pooto denthishe dizayssa xeellashe days.

hayssa bessani beettishe dizayssi dere asay eqqidinne uttidi duulata ooththishe dizayssanne qofa issoy issra may7ettishe dizayssi beettishe bee

hayssa ollane beettishe dizayssi aazay gizayssa gidikko duulata asati shiiqi uttidinne lo7iza bessane cililo maatatikka sinthen uttidayssanne haasayi she dizayssanne tobishe dizayssakko

Uddidi deiza asatikka ke hidi tobetishe deishin issi baggara de iza asati keehi beettizayss katiees gidofe attin issi addey izakka topusizayss deizayssa guyera iichiissi giza xuufutikka paasporte yssi beettees.

asati keyidi issibe gididi eqqizaytikka eyti issi tureppe hara lere baanassi maaddizayssa hayssa paasiforte geetettizayssa ooththisiza asatikka izakka ooththizayti keyidi mashinatikka beetteosona

Ha besan issi polisey uttidine be sinthan xufey xafeti utidaysa latapi wothidi mayike oykidi hasayishe dizaysi tasi betishe des

hayssa bessani beettishe dizayssi poolisetakko ha poolisetikka qasse gaxare poolise masatidinne beettishe issi addey booththa may7o may7iday sinthe aadhdhidinne uttidayssato

ha bessani qasseka gita caalida woykko gam7ida pooliseti uttidinne duulata duulatishe dizayssanne be mastawesha izati oykkishenne akeekishe dizayssi bettishe dees

Hayssantani xeellashe dizayssi duulata asazi uttidinne dishin qasse nam'u asati eqqidinne issi issi miisheta asaza gaththishe dizayssa xeellashe days.

saro7etetha naagiza kawo oosanchatinne kaallizayti keehidi gita asati uttidikka cugan gididi tobetishe de ishenne simiyssa qofisu immizayssa simmi di xeellishe de oosona gussakko

Saroteththa naagisiza kawo oosanchchatape leemisosi tirafike geetettizayti keehidikka eqqidi de'izaytinne issinoozi issi miishsha xeellizayti kareththa tirafiketi keehidi kantera gixida indiyakka beettayus

sarotetha naagisiza kaawo oosanchatikka keehidinne oyde eeta si uttana geegis ayssa guyra eqqetide oosona keehidikka sarotetha kaalethiza asatikka hayssani beettish yede ooso

Sarotetha naagisiza kawo oosantinne keehidi daro asati uttidi issi miisha xeellishe de'oosona hayssika qasseka keehidikka asati naagizayssinne tobetishe de'izayssa siyishe asataka naagishe sarotetha naagiza asati de'oosoda

oke de iza bessani dumma dumma miishati goykko katha igeti shunkusdotikka keehidi tuketikka bayizeti sheede eosona itofe attin qofe wothidaytinne sarotetha naagiza asatikka ha essan beettosona

Hayssa bessane beyasheta dizayssi aazay gizayssa gidikko hayssa gaacco baabba woradanne hanida di7o gaason asaya shempoy daroy hayqqin asati yeekkishe dizayssi beettishe dees

Ooratha ohoy oosetishi beettes hayssika mithazi shocatinikka qorqorozi iza bolla wodhdhibenna asatikka garsene eqqidi mithaza tuulishe de7oosona ogeykka baasettiday oorath beettes kuussakko

hayssanta beyashe dizay aaze gizayssa gidikko issi pulumida aaway woykko caalidinne lo7i ekkiza aaway uttidinne tirampe shammandise giza miishe woththishe

hayssan tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi zo7o aawa dayssi zo7o qoobe woththidayssi mayke be sinthen daradari woththidinne haasayishe dizayssa xeellashe days

shayssantani beyizayssi aaze gizayssa gidikko keehi kawo oosancha gididinne gam7idade puute tokkishe dizayssanne guyera daro asatikka qasse hokkidi tokkishe dizayssa xeellasheda

Hayssan beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko uullotida haaththekko ha uullotida haaththezikka qasse keeththe matara oge bolla izi aazis hizgidi kezidakkon mithataka keeththeta mittidi uttides

Ha bessani issi mishiro daara gaammo dunguzara ooththettida xibabe may7adanne be kushe garda oykkadanne yampattada eqqidaro beyashe days.

Hayssa misilezan taassi beettizayssi aaze gizayssa gidikko hayssa nu dosiza kawo ahimeda abikko izikka tophiya kuusha ministtire gididayssi qoncceko.

Issi addeyi kushshe idimmidkka issayi issa xellishshe kehiddi issi bessan azzanza asati bettosona asatikka azanish de'izayisi kehiddkka hayssan eqwidikka ayiffunth ayfunxxishe bettosona.

Gaamo dere asayika paara koriddi paraza togid kotaza koriddi de'osona giddope atin gaamo dere wogane seraka keehidi beessishe de'osona.parayika so medosa toga paara getetes.

kawo oosanchchati ke'idikka hara dereppe yin eyta mokiiza asattikka etas ke'ihidikka qanxiza miishsha giigissidikka woththin intika aadhdhishshe iza qanxishe de'oosona macatikka gammo dunguzati beettosona

Gammo dunguza wadhe boldara yekkida asatikka keehidikka hayssa duulatasi ooththetida soone uttidi de'isa asatikka eyta kuyra deisa qaseka be hay manote kaal'ethisa asati ciimatikka de'oosona.

issi adde geettizayssi ayfe tukke macishe deees guussakko addezikka fe hiidi ayfe tukke macishe deizayssi dumma dumma misiletaninne ha7i wode go7ettiza qasseka hayssa posta keeththe geetettizayssara asatikka gayettana mala bessizayssan qoncee

issi addey malaxire ayfa bolla wothida addeyka biire oykkidikka wara gaada bolla xuufe xaafishe deees guussuko addesikka lo7isa oyde bolla uttidikka beessi gi egisi ekki xaafishe deees

Hayssan tani xeellashshe dizayssi aazay gizayssa gidikko asati issi keeththe lanqen woykko qumasem asati ekkizasonni magarajjaykka daridinne oykkidason uttidayssa beyashe days

ha misile bolla beyashe tani dizay aazey giikko giyakko hayssa giyaza giddon iray bukkishe dishin indodara tukke makashe janxilabe bolla oykkadanne uttidayssa beyashe days

ha bessani ooratha keeththey keexettishe dizayssi beettishe dees ha ooratha keeththezappe garsera qasseka oge masatizayssi kase shoore gididinne dishe melidayssi beettees

Ha bessani qasseka kifile giddon tamareti uttidinne astamarey tamarsiishshe dizayssa akekishshenne ezigiishshe oychidayssaka zaarisshhe dizayssi qoncekko

Ha bessane beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko makina mennara woykko makina balekko hayssi kaamesa balezin kaamezi qasseka eqqidinne ase naagi caanana mala go'ees.

ha bessane tani beyashe dizayssi kaamey iza giddon shiiqiza denbakko ha kaamey shiiqiza denbaza giddon hayssa kare dere asati macanayti qantha qantha qonxa dancidinne hamuttizayssa demmashe days

Kaame bollan boorati be'etizaysane boora achara asati beetizaysi de'ishini kaseka ha issi bagaraka hara asati kaseka guutha motore bollanka uthidi de'iza heezu asati beetosona gusako.

Asati kehidika deizaytti uttidi de'osona eetika kehidi daaro tamare nayti timirte keththan uttidi bettizaykka dumma dumma tobbeta cuugan cuugan giddidi tobbetishe de'ossona guussako.

ogey oohthettiza denba besseni uddu asati beettizayta giddofe issinoekka macash agidi shidi geedzdzati attumana takko gidofe attini hayssani keehidi ogey oothettizayssikka ogezi bizayssi biittayka izan deizayssi beetes.

guutha tamare naytikka issife oyde bolla uttidi tamarishe deizayssi de7osuna etikka waraqata oykkidayti biire oykkidaytikka astamari tamarsizayssa kaallishe de7osona goossuko

tukey eqqidikka baysettiza bessay de7ees hayssa dukkeza sunika keehdikka yaba nati beettosona guussuko issi macashiyakka nam7o asatasi tukkeza duqadakka immashe deayssu guussugo

keehidi daro asatey issife shiiqidi de7izayti guchche huphe bolla wuthidayti sarotetha naagisiza asatikka keehidi daro asati de7u suna guussuko eytikka issife gidin eyta giddon sarotetha naagisizayti gelin kaatlishe beettosuna

hayssan beettishe dizayssi tophiya koriya zemachoch giidinne qasseka he zemacheta qoppiza gallas giidinne xaafidi bollan kaqqida miishekko

hayssan ta xeellashe dizayssi issi inda gaammo derendiccidara gaammo woga bessashe dizayssa beyashe days ha gaammo wogazikka macanay puutto suqidinne afala dadisanas go7ettizayssa

issi addey kusheni saate aathidayssi haaththe keehidi eeleda bessoni woykko abba geetetti xeesettiza achchan eqqidikka aype bolla manaxire wochidi haaththiza xeelli sheede ees

Denba bessane ichachu asatikka ichachu attuma nayti tookkohaasee kaa7ishe de7oosona heytikka tookko waasee kaishe issoy isso yarakka tookku haaththizay issinosappesha akkidi aaththishe beettes guussako

hayssan ta beyizayssi aaze gizayssa gidikko muuze gita banchey keehi ordidayss qanxettidinne oge bolla kezidinne uttin makina yuussu naagetishe dizayssa xeellashe days

ha bessani cilili ekkida maatay denba gaden dari dolidi dizayssi beettishin izappe gede baggara qasseka lo7iza keeththe garseni asati eqqidi dizayssi beettishin dees

ha bessane tani beyashe deizayssi aze gizayssa gidikko xuufe xaafetti uttida meeshe issi macasaya tookka eqqadanne ha xeellashe dizayssa beyashe daysa

ha bessani tani xeellashe dizay nam7u maca nayti yelagati wora garsen eqqidinne issoy issara idimettidinne korojokka woykko shantaka bayidinne eqqidayssa beyashe days

Ha bessani qasseka hayssa dunkaney janxila masatiza dunkaney denban adhi aadhdhidinne uttidayssanne dunkanasappe pude mecereeshan qasseka asi eqqidi dizayssi beettishe dees.

Hayssa bessan beyishe nuni dizayssi aazay gizayssa gidikko hayssa fafaate woykko piissa garsera haaththay goggishin ha fiissaza garsenizeti eqqidinne dere parkekko gizayssan ufayettizayssakko.

Issi macashiya qoofey woththidaara nam'u kushsheta miiccada hayssani be silke besashe de'izarakka de'awus giddoppe attin izakka bollale gixxadda de'awus guussukko issi miishsha korontey keehidi ooththettizayssa zokka bolla eqqadanne miicashee de'awus

Gondaley oykkida issi yaddeyka gaammo dunguza bolaley gexxidayssinne maahe ite mayidayssi qassekabe xambarokka oykkidayssi huphe bollaka gaammo dunguza qacida addesi keehidikka eqqi xeellishin iza guyera keeththatikka asi deettes.

Dembba besaani issi maccassiya eqada de7awus. issi kumeththa keehidi miththati de7izayssanne gezze sohoti kehizi beetizaytinne hayssa misleza bolla beetanaw danda7eesi guussikko. izakka booththa shurabe mayada de7awus.

nam7u keeththey buuzzanekka kamettidayssi beettees urtha dikka deizayssi beettizayssa asati keehidikka gammo dunguza mayda asati indetinne addeti eqqidikka hupheson deise xeellishe de7eosona guussako

Oyddu asatikka eqqidi de7osona eytikka faansati de7izaytinne qasseka nam7ati attuma nayta geetetti shin qasseka nam7atikka macanaytakku gidofe attin eyta giddofe issinoyakka sokko bollara hashshe bollara gaammo dungusa yeggada beettays.

keththetiikka daro sohoy woykko issi guutha katama bessay betiishshe de'ees gussukko hayssika zuma bolla issi addey booththu be shurabe medhdho ooththidikka iza kallo bolla oykidi bandiraga besiishshe de'ees

Oge bolla asatikka issife giditi eqqidi issi miishey hanidayssa xeellishe de7osoma eyta seethanikka mith geehidikka deizayssi wurati masatizayssika beettishe dee shuchchatikka oge bolla beettosona

hayssan beettishe dizay aaze gizayssa gidikko hayssa payda metaoqaza asazas giigissana giidi uttidi pooto denthisheka suntha xaafishe dizayssa xeellashe days

Ha'i wode imettiza fayda woykko oonatetha waraqata geetettizayssa asatikka xaafeti dimme ekkanas eqqizaytinne kushe asharataka immishe deyizayti beettosuna hayssaka folisiza issi addezi biyi renxaafishe deees

Hayssanta beyashe dizayssi issi bessane hayssa payda metawoqe giigissanas giidinne uttidi asazi pooto denthishin caalatinne gashe nayti qasse guuthu yelagati salfeti dizayssakko.

asati xaafettidi deyizaytikka qasseka dumma dumma xuufetaka ekkishe de'izaytinne be suntha xaafisi shenne qasseka izas bessiza waraqa ta ekkishe beettosuna eqqidikka deyizayti uttidi de'izayssi beette

Hayssa beyashe days hayssa bollan bettishe dizayssi aazay gizayssa gidikko asati xuufe xaafishenne hara hara meishata kaallishe dizayssa dooro bagga asa suntha xaafishe dizayssakko.

hayssa bollan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko asati hirki garse zameni geretha yuusho woradani mirca xaabani dooro polisishe dizayssaka beyashe days

hayssa bollane beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko hayssa fayda metawoqas giidinne asati biidinne salfera eqqidinne giigettishe dizayssakko

Hayssa bollan beettizayssi aaza gizayssa gidikko asati issi miishe issi bessan woykko issi heeran shiiqidinne ooththishenne may'etishe dizayssa bessishe dees.

ha7i wodey mettiza oonatetha waraqata ekkanas izanikka issi majasha be sunthata xaafashenne diire oykkadakka issi guutha waraqaata bolla xaafase de izayssanne isokka xaafisiza asati xeellishe de7ooson

ha7i wode imettiza oonatetha woraqata woykko payiddo geetettizayssa ekkanassi asati xaafetishe de'izayssappe issi nazikka qassekka zo'o nazi kushshe woththidikka harasso xeellishshenne kushe ashara dendishshe dees.

Ha7i wode yiday si woykko oonatetha issi asas bessiza hayssaka bayita keetettizayssa keehi daro guotha nayti xaafetishe de oosona izakka ooththiza issi hindeyakka iza ooththashe de'ays.

hayssan beettizayssi kuwaase balekko ha kuwaase balezani booththa may7o may7idayssinne zo7o may7o may7ida issi kaasanchay dizayssara marshettishe deettes

Hayssanta xeellizay kuwaase balekko ha kuwaase balizanne kuwaase kaasanchati be kuwaase marshetidi issoy issara kaa'ishe dizayssa xeellashe deys kuwaase denbazikka biittatidi ekkees.

Hayssan tane beyashenne xeellashe dizayssi issi gaammo dunguza may'da addey daro asa giddora yiidinne issi zo'o may'o may'da addera salantishe dizayssakko.

ha bessani tani xeellashe dizay keehi lo7iza maaliya galal7o qalameni ooththettidayssa may7idi toho kuwaase kaasanchati attuma nayti kuwase baleni eqqidayssakko

hayssan ta beyashe dizayssi kuwaase balen kuwaase kaasanchati kuwaase gooddidinne woxxizayssanne guye baggara qasse eqqidinne xeellya asati xeellizayssakko

Hayssa bessani beettishe diza issi aaza giza ssai giddikko; kuwaase kaasanchati kuwaase ka'ishe beettiza issanne asi qasseka xeelliza issi bayinda issakko.

Toho kuwaase kaa7iza kaassanchchathikka beeththoosona; gidoppe aththiini hayssakka xeellissizayssi issi loozikka kuwaase kaa7ezayta ississishenne dumma dumma miishshatha yoothishe de7ees gussakkoo.

Toho kuwase ka'iza kuwase kasanchati keehidika kuwase ka'ishe de'osona entika keehidika kuwase ka'idi de'izayti eoylo urqatidi de'izayti minidi ka'ishe de'osona.

Demba heedhani keedikka to'o kuwaase ka isa naytikka de'ooso na'itikka soo me doo shurapbe may'i didinne buothume dhooshurapbe maydayki kowaseka ishe de'ooso naa guussako.

to kuwaseka ka'iza kasanchati iza kaasanjhati beettosuna hayssikka tookku waazeeka iza kaasanchatikka arpamice katamanne hara katama gidanawukka pisizayssakko gidoppe attini keetikka woytu demmana kuhasesakayisiyedde oosuna

issi wothansa addey miixishe issi meisha xeellishe de7ees guusugo haysseka addesi keehedikka hayssaka guutha mayo oykko shurabe garsa mayetiseyssa maydi miixishe de7ees

doho kowaaseka isa kaassanjati beettu usuna heytikka tu kowasekka ishenne isso isso hadakka keehidikka gathettishe beettu usuna kuussuko gidoppe adtin hayssika keehidikka bolla menthothos lo7okko

Bolla menthetho ooththiza maca naytikka attuma nayti beettoso naa gitoppe attinikka eytasi qaseka hayssa bolla menthethis asatasi woyto immiza nam'u addeka bettes issi qoppe woththida addezi woytoza immishe deees puussa.

issi maashiney hayssan beettishe dizayssakko ha maashinezikka issi miishe birata giddo lukkidi geliza maashine geetettidinne erettizayssi qonceko

ha bessani beettishe dizayssi aazaye gizayssa gidikko maashine bolla addey yedhi didizayssanne ha maashinezi qasseka mithi qanxiza maashine gididayssa bemmashe days

Hayssa bessani tani be7ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko be sms cewata feta gizayssi ne sunthani kaa7a qasseka ufaytta gizayssi silkke malatara beettizayssakko.

Bi'ireti kehiddi bettosona.hessi Bi'irettika kehidika wode tekinolojeyi ehidayisi betesiko hayis biireta bolla xufeti deyidayisine duma qalame medhoyi bettesi

teknoloji woykqo hayssani dumma dumma tubetinne paydu tara deizayssi beettes guussuko gidoppe addin zeeroy heedzdxzi deizayssi mi fidaleykka deizayssi tammanne oyddu waytoyka deizayssi siyikka deizayssi beettees

ha bessani tani xeellashenne beyashe dizaysse aazeye gizayssa gidikko hanno heedzdzu tohade kaame woykko hanno bajaje geetettizari bolla daro asi caanetidi dizayssanne hamottizayssa beyashe days

ha bessani beettizayssi harey oyddu jarkane caanidinne abba giddofe duuqetida haaththe ekkidi ha kezizayssanne issi nay abba giddon eqqadanne hara haaththe jarkanen duuqashe tizayssa be,ys

hayssanta beyashe dizay aaze gizayssa gidikko kobilistone geetettizayssazakko ha kobilistonezikka qasse ooththetidinne gam7idayssa masatidinne beettishe dees

abba giddon markabe yeggidi woykko wogolo yeggidinne izappe qasseka garsefe haaththaza giddofe marabeza yeggidinne izati aasa maxizayssa xeellashe days

ha bessane bettishe dizayssi tophiya kuushsha ministere doktore aymede abekko ha doktore aymede abi qasseka hara asara haasayishe dizayssa xeellashe days

hayssa bollan beettishe dizayssi gita ogekko ha gita ogezarakka heedzdzutohade makiniya woykko bajajiya ha simmada yizayssi qoncekko hara asatikka gede simmidi bishe dizayssi beettishe dees

Hayssa bollane beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko qasseka orokki makina laammiza bessa gizayssi xaafettidi uttidayssan addey eqqidi de'izayssakko.

Bisikilte lagiza bolla minthetho otho sporteta izan woxid othizayti betishnka katama kehid oratida ogeyka pooqetika othetidays betishe de'es gusako

Hathe baidi bida kamezika hayisi geyidi eqidaysi betees gidoppe atin iza bolla xufe xafetidi dizayisi betees ingilazatora hathe gidi amaratora harere kilileppe koka gidayisi

kaame giddoni asatikka keehidi daro asati gelishe deyosona gidofe attin keehidi nam7u kaame woykko hasatakka ba izaa gita kaamezikka beettizayssi hayssa misilesa bolla deees keehitikka qasse ooththeti deiza fooqey deees

Gare betees gusako gareka na,mu issi baqulora nne issi harera issippe gididika hayisa keriridi gashe utula ca,nidi nayiti garezan efishe de,osona gusako hesika lo,oko

Kaamey hayssika madabaranne hayssa kawo osha geetettizaysseza tookkidikka woykko bayidi kunthidi ekkidi efizeessi beettes guussukko asatikka hayssa kaameza giddoni nam'u gaameta giddoni beetdosa

kaamey oge bollayshe eqqidayssi beettes hayssa kaamezaskara sintha baggara tophiya bandiray deizayssi beettes kaamezikka aasiyanikkokka issi addesi isa sinthara xeellishe de7ees guussukko

Hayssan qasse ta beyashe dizayssi ooratha pooqe keeththey keexettidinne wuridayssakko ha pooqezas garsazara qasse ogey ogey wuri dizayssi keehippe malalisizayssakko.

ha bessazi keehi lo7iza hayssa hoolata qorqoro geetettidinne xeeygettiza qorqorozan bollara ooththettidi garsera qasse shuchchan ginbettida lo'o keeththey beettishe dees

ha bessani tani qasse beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko oge lanqeni issi mishiriya uttadanne ciishsha masatiza maata tokkashe dizayssa demmashe days

Ha bessani keexettidi kezishe woykko wurishe diza keeththey beettes ha keeththezikka qasse katama keeththe woykko pooqe keeththe gidishin garse baggara caala makinay pude keeththeza giddo shiiqishe dizayssa beyashe days.

Ha bessani daro asati keeththe karin eqqidi deettes ha eqqidaytappe issinozi uttidinne issi issi miisheta eqqida asata tamarsishe dizayssi beettees.

ta bessani qasseka keehi gita pooqey beettishe dees ha keehi gita pooqezappe duge baggara qasse mithatikka ogeti ogera biza qasse kaametikka beettishe dizayssakko

hayssa bollane tani beyizayssi aaza gizayssa gidikko gita pooqey ooththetidinne wurishe dizayssanne ha keeththezi qasseka katama giddon ooththetizayssa beesishe dees.

Asati dumma dumma kaththatikka deizayssa madabarani deizayssanne fastati beettizayssa keehidikka iza oykkidi bestishe de'oosona qasseka etta guyerakka kaame eqqidayssi oge bolla keehidikka bettishe de'oosona

pooqey keexxettidi deisayssi beettees hayssa pooqeza sinthanikka kaami beettizayssi dees fookezikka keehidi de isayssi koronte tikka bollara qasseka mitha tikka eqqida bollara koronte shibutaddhidayssi deettes

fooqe keththey keexxettidi de7izayssi beettees fooke keeththazaska karethara gortettiza wulaykka deizayssi beettes guussukokke hidikka lo7izayssika kipetidikkay iza bolla deiza misiley beettees

Hayssan dalga keeththey dees ha dalga keeththeza giddon xarapheta kessidi salfesidinne asati woththidayssi beettishe dees hayssika qasse quma keeththa masatidinne ekkizayssaa.

Hayssa addezi eqqidayssi nu zoone gaammo zoonin ooththizayssakko izi ooththizayssikka timirte bolla gididayssa tani erishin izi hay eqqiday apilimatanne cilili beettiza ollakko

Oy asa kiitaya ha bessani beettishe dizayssi keehi gita keeththekko ha keeththezikka qasse arbamincee woykko oyddu tammu pulton diza keeththe gididi iza garseni qasse daro asati kushe idimmidinne eqqidayssakko.

hayssan ta xeellashe dizayssi qeeri nayti woykko gashe nayta hayta keeji kifile nayti be fidale tamarishe astamaariya ka sinthen uttada tambure baqqashe dishin izeti jibban uttidayssa xeellashe da

ha bessani beettishe dizayssi issi karetha woykko laxoti ekkiza adey karetha shurabe mayidinne saleda masatiza miishe sinthen eqqidi ha xeellishe dizayssa beyashe days

Hayssantani beyizayssinne xeellizayssi aaze gizayssa gidikko addisaba katama woykko tunga katama astedadere woykko ayso timirte biiro gizayssakko

hayssa bessane beettishe de'izayssi aazay gizayssa gidikko doktore aymede abiso aayara qasseka hara asatara giidinne abi kushen waraqatay dizayssa xeellizayssakko

Hayssa bollanne beyashe ta diidizayssi aazey gizayssa gidikko arba mince masatiza timirte keexane pooqe bolla nayti daradarettidi woykko salfetti dizayssakko

Issi addey eqidayssikka issi miishsha paatetha qoncishshe dees guussikko izi qofiso waraqatan he xaafidi ekkidayssakakka kehidi be qofa qoncisizayssi qudhdhe bollara suufe qaththida addezikka yootishenne paattishshe de'ees

Ooraththa ogey ooththeti de'izayssa asati ogen biidikka ogeza ooththishe de'osona. Iza achchanikka eqqidi tobbetizayssi beettes. Hayssappekka qasse timirte kaaleththiza ayso aaway piropeesere Biranu Negga geetettizayssika de'es.

heedzdzu macanayti keehidikka issimi dhoo mayo hanisayssa eetaska oogay beettizayssa dummatiza qammiseka sikidi may7ida asatikka keehidi worqe kushene oykkidi beettosona hayssi daro worqetasikka koodhe pollara yegettizayssi deese guussakko

nababo keeththanikka tamare nayti uddidi nababishe de7oosuna gussokko eytakka kaalethisa hoykko nababo keeththe mengisa ha issi majashaka ooththumay dayra eqqadanne issi meisha xeellashe de7ays

nam7u karetha naytinne issi gasseka zo7o inda beettays nam7u karetha naytappe sinthera deizayssasi pe korojoo oykkidikka zo7o indeo bessishe deees izakka naasa bollafe ekashe de7ays guussako

Issi macasha naya qoddi maaga otashe deays guussuqo hannaka hupheeteppe sida naya sinthe bolla ha huphe sadadisada yekida nayakka keehada karethe maydara utashe yookkoy yootashe de'ays.

Tamare soy beettes tamareso sinthasanikka nam7u bandiray tu7iya bandiraynne duge dere asa bandiray beettizayssi eqqidikka deizayssi beettishe di7ees gussukko eratetha immanawu tamaresoy maaddees.

ha bessani tani beyashe dizayssi gita kaamey pude keeththe garseza bookki bookkidinne duge aaththishenne qasse siinozi aaththettida biittaza caanishe dizayssa xeellashe days

hayssanta xeellashe dizay ogekko ha ogezappe pude baggara qasseka oge lanqeza yegalxisanas giidinne kaamey ooththishe dizayssanne daro kaameti ogezara simeretizayssako

hayssan qasseka ooratha pirojekte kawoy qaraxidayssan asati ooratha keeththe keexishe garse koyro ooththettiza miisheza ooththishedeti dizayssi beettishe dees

Hayssan qasse ta beyizayssi ogey ooththettishe woykko oge lanqey yegaxettishe diza oge beyashe ta dishin pude baggara qasseka asati dalga ogezara kaameykka hamuttishe dees

ha bessane beettishe dizayssi ogekko ha ogeza bolla qasse bajajey hanno heedzdzu tohade kaameya ase caannada yishin tirafiketi xeellishenne giddoza akeekishe dizayssa beyeshe day

hayssantani xeellizayssinne beyizayssi dalga ogey ooththettidinne gede bishin pude baggara qasseka yagalxonta keeththati beettizayssanne ha heerazi gadha heera gididayssi beettees

Ooratha okey oothetishe deyisayssikkaa hayssi biitta tikka yssife quchetti biidinne issi bolla doorettidayssa bolla asati eqqitayssikka okeza giddon kompira de'isa haaththe oykkidi rasseka waraqatataka oykkidi birettiza heedzdzu asati de'on

ogera kamey bishe deizayssaka kawo oosansatappe sarotetha naagisizayssi woykko hayssa kameza xeellizayssikka tirafike keetettizayssi xeellishe de7ees gidoppe attinikka addezikka qasseka hayssasi qasseka kawo siqoy deizayssa oychishe deees

Hayssan tani beyashe dizayssi aazey gizayssa gidikko asati qasseka uttidinne eqqidi haaththe uyishe dizayssa heni baggara qasse ooratha bambafe eti uyishin asi pooto denthishe dees.

ha bessani qasseka haaththe tubboy woykko bamba tubboy kase wodeyssi lastiqeko shin ha'i qasseka birata tubbo ooththettidayssi keehi garmattidi beettizayssi zin'idi dizayssa be'ashe days

Hayssan tani beya she dizayssi aazey gizayssa gidikko hayssa tankere geetettizayssazakko ha tankerezikka oorath ooththetti kezidayssa gidishin masalaleyka iza bolla kessas giigidi uttidayssakko.

ha bessani beettishe dizayssi ooratha haaththe ooththi kessidinne asati bamba ooththi kessidafe guyin bambazafe ooththizen aggenne gizayssa xeellanas meecettizayssa

Hayssa bollan xeellashenne beyasheta dizayssi aaze gizayssa gidikko tubbo hayssa tankerezakko ha tankerezara qasse gita tubbuy duge hokkidi dizayssanne masalaley lanqira eqqidayssakko

Olay oothettidi deizayssa ni haaththeyka baana mala maaddizayssa asati ke hidi tubpo gelthishe de'osona hayssa giddora olay bookettidi deizayssa giddora tubboza giddora haaththefikko issi be safe hara bessa gakki maado immanawu dandayee

Soolaaree beeththizayssinne qasseka issi maccasiya eqqada de7izaarakka keehada beeththawus; hayssika aaththin go7eththidi maaddiza kifile oosanchchathappe issinuza gidanawu danda7izayssikka issi son koronthe eexxishe de7ees.

Haaththe eelidi de7izayss hassappe keehidika harasso gogidikka asa naytassi demisha puittosinne payaththeta maadanaasi de7izayssi iza haaththankka shuchchara ooseti de7iza pooqe qasseka taappelay xaafetidi de7izayssi beetees.